Mane kõɔ poɔ la ka kɔndoɡiribo bayoɔpoe a be a mane kõɔmeŋ banaare arɛɛ dendeŋ a kõɔ poɔ ka bata a do dɔɔldɔɔle taa zuree a mane kõɔmeŋ.

Dɔɔ zeŋɛɛ la rɔba zu ta taa kɔmpiita lee o nuŋ, sola panɛl dɔgelɛɛ benkyi zuŋ, moto batere meŋ dɔgelɛɛ a bɛnkyi zuŋ teebol setɔɔ be la a dɔɔ goɔ sɛŋ naŋ.

Yeŋ poɔ la ka dɔɔ kaŋ zeŋ gyoŋgyoliŋgyo ta taa pompelaa kaŋa o nu poɔ, bibilii bebe a zeŋ kaaroo a bibile kaŋ ba zu kparoŋ ta de o nu nyɔge o toori kɔnnyu bɔtole be la a dɔɔ lomboriŋ.

Die la yage, taabo ŋmaara be l'a die lomboriŋ teere ayi be l'a die dampuoriŋ waayɛ sɔgelaa naŋ goɔle goɔle gaŋ a taaboore zusogɔŋ.

Kuu daga la ka noba a mileŋ pɔge ka ba mine toora a kuu daga ka ba mine de ba foomo ŋmaara ne fotore zupile dɔgle la a kuu daga zuŋ.

Sotuuribu marɛɛ baagiri ta taa ba tuori a be moɔ poɔ kyɛnɛ noba mine meŋ bee ba nimitɔɔreŋ kyɛ are ta kaara a sotuuribu ŋa.

Dɔɔ huunee la a nyɔge sola panal lɔɛ bateɛ ata bonsɔgelɔ mine la ka moto batere bompelaa dɔgele a lɔre batere kaŋ zuŋ.

Kɔɔte die poɔ la Amɛrekaŋ filaki be la a kɔɔte die poɔ, dɔɔ kaŋ zeŋ peɛle la a Amɛrekaŋ filaki, teebolo ane dakogi zenne bebe, birifiketi dɔgele l'a teebol kaŋ zu ka piipare peɛle a dɔgele a teebol zuŋ.

Nensaaleba bayɔpoi banaŋ mɛ kaŋa zaa taa eelɛɛ a peɛlɛ o noɔreŋ a nemmeɛraa kaŋ do arɛɛ bonzu yiri be la a bommeɛre na puoriŋ.

Tontonema zie la ba bee sori noɔreŋ a tonɔ tomɔ ba su ba tontoŋ boma katapeela naŋ e doɔ meŋ be la a sori noɔreŋ payipo naŋ e pelaa meŋ tuuli l'a sori noɔreŋ wa gaa.

Nɔɔte parɛɛ yaga la a sugili sugili taa a biŋ kataweɛ doɔ be la a nɔɔteɛ puoriŋ, kaayaa meŋ biŋ kɔge la a nɔɔteɛ.

Koɔri zie la ka noba are are kūū daga biŋa la dɔɔ gbe la dumo kyɛ nyoŋ pɔge kaŋa nu pɔge zu pelaa kaŋa are pegle la a kūū daga.

Kɔɔyɛ poɔ la, wɔɔ bebe nobɔ zeŋɛɛ lɔre poɔ, wɔɔ be l'a noba naŋ zeŋ a lɔɔre poɔ puoriŋ ka teere yɔ bebe a kɔɔyɛ poɔ.

Noba banii sue kpare kyɛ seɛ kuri naŋ yitaa banaare arɛɛ batoɔraa ka banaare meŋ gaa are batoɔraa ka nɛɛte a be ba sonsoolesogɔ yipelaa kaŋ bee ba puoriŋ.

Die poɔ la ka pɔge kaŋa zeŋ a taa gyotae nuuriŋ ka bibilii bata a zeŋ o nimitɔɔreŋ a bidɔɔlee kaŋ taa la gaŋgaa naŋ e gaŋgaa zeɛ a de dɔgle o gbɛɛ zuŋ ka pɔgelee kaŋ taa gyotae a dɔgle o gbɛɛ zuŋ.

Die poɔ la ka noba be, pɔge arɛɛ la a tēɛ o nu dɔgele saazuŋ ta morɔ laare ka dɔɔ are o puoriŋ kyɛ taa maki ka pɔge meŋ are o nu duluŋ a kyuli o zu ka ba be a die.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

Lɔre kãã kɔɔro zie la , pɔgba bayi ane bibilii bata are la a lɔre kãã kɔɔro zie nimitɔɔre. lɔgreŋ paki la a lɔre kãã kɔɔro zie, ka lɔpilaa meŋ a be a lɔre kãã kɔɔro zie. dɔɔ zuŋee moto a tu a lure kãã kɔɔro zieŋ gɔŋlɔ

Tontonema bayɔpoi do bee yiri kaŋa kyããse zuŋ, sola panɛl meŋ peɛrɛɛ la wa gaa a kyããse zuŋ, yiri banaŋ mɛ a penti o doɔ k'a kyɛnse e zeɛ meŋ arɛɛ la, hama bebe.

Bidɔɔbile ɡaŋɛɛ la kyɛ kaara o tɔɛ deɛdeɛ boma tɔɛ baase bebe tɔɛ lɔzeɛ bebe ka nensaleba a areare ka tɔɛ die bebe.

Die poɔ la ka kogizenne ata a biŋ ka kapuro a dɔgele dɔgele a kogi zenɛ na zu kapuro ayi meŋ gaŋɛɛ a teŋɛŋ sɛnta tabol biŋ la dakogi nimitɔɔreŋ ka wɔɔ pikyɛse a mare a daŋkyinniŋ.

Zuŋmaao zie la a baaba sue kparpelaa a vɔɡele zupilipelaa a ŋmaara dɔɔ kaŋ zukɔɔloŋ a dɔɔ zeŋɛɛ la kyɛ pili waɡyɛ pelaa.

Sokoɔraa zu la ka polisiri are dɔbɔ ba a puli la a polisiri poɔŋ polisi lɔɔre biŋee la teere be la a sokoɔre noɔreŋ.

Koɔ dugu zie la noba yaga be la a koɔ poɔ a duuro. dikpoŋ kaŋa banaŋ penti doɔ are peɛle a koɔ duguu zie teere bɛrɛ ayi ane a bombilii mine meŋ peɛle la a yikpoŋ.

Pɔgɔ diree bondirii korodieŋ foon be l'a korodieŋ ka maka be a korodieŋ pileti be l'a korodieŋ ka laa dɔgelaa pileti zuŋ.

Dɔɔ arɛɛ la eŋ nimikyaane kyɛ hɔɔl zupilipelaa a su kparpelaa a de kooto a su dɔɔle kyɛ pɛɡele o baaɡe a de o kparoo kaŋ a eŋ o nuuriŋ a are.

Pɔgɔ marɛɛ bie ta tuo bɔtɔ ta taa kataweɛ o nuuriŋ, kaŋa sobɔ marɛɛ bie ta taa bɔtɔ pelaa o nuuriŋ, kaŋa soba marɛɛ bie kyɛ tuo bone o zuŋ, neɛ tuoe bɔtɔ a tuuro a pɔgebɔ ŋa bata.

Toma zie la ka dɔbɔ bayi naŋ su kpare yaayi kyɛ vɔgele zupili a eŋ nuuri sɔɔsere a nyɔge kuruu are ne ka ba tasoba kaŋ be ba puoriŋ a are ta meŋ kaara.

Sokoɔraa noɔre la ka noba yaga yaga lɛ are polisiri bebe a vɔgle ba zupile dɔɔ naŋ de o nimikyaane sɔglɔ a su o kparoo meŋ arɛɛ la a polisiri sosogɔ sogaŋ.

Toma tommo zie la, dɔɔ vɔgelɛɛ zupili pelaa ta eŋ nimikyaane a sigi dɔɔ teŋɛ ka haŋkakyifi a mare o kɔkɔreŋ, a dɔɔ kaŋ meŋ arɛɛ la a toma zieŋ.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

Pɔgbɔ banuu la tuo kɔŋ ɔŋ boma naŋ e peɛl ba zureŋ kaŋ sobɔ tuo la kɔŋ ɔŋ bon ta naŋ taa baage o nuŋ tɛnɛɛ die areŋ ba nimitɔɔreŋ da kuoaa meŋ are peɛl laa tɛnɛɛ die ka da maaroŋ meŋ are kɔg a tɛnɛɛ die.

Daa poɔ la ka pɔge zeŋ, kommie bebe, aŋkaare bebe ka ba duori duori, bɔɔdeɛ bebe baŋkye meŋ bebe.

Dikpoŋ poɔ la ka noba yaga lɛ zeŋ zeŋ ka ba po ba meŋe zipare anuu a pɔge puoriŋ dakogi zenne bebe a center table ka nugɔɔ ka dakogi zenne bebe ana centre table ka nuduloŋ ka dakogi zenne bebe ane centre table.